Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi umbalisi akephume ekilasini ayehlala phandle labafundi bakhe befunde betshaywa ngumoya .Lokhu kuyayenza abantwana bekhululeke njalo bephinde beyenze eminye imidlalo bephandle .

Abantwana besikolo semfundo yaphansi basekilasini lapho abafundela khona. Kukhona isikhathi sokuthi umntwana engayenza kuhle umbalisi uyamupha isipho ukuze kusasa abayabe bengayenzanga kuhle labo bayenze kuhle bekwazi ukuthi umbalisi uyapha izipho.

Esikolo sabantwana abancane abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi. Kukhona omama abafundisa abantwana njalo kukhona labanye abaphekela abantwana abancane ukudla. Abantwana bagqoke amayunifomu balayinile, balayinele ukuthatha ukudla bedle.

Zinengi izikolo uhulumende oseziyakhile esigabeni .Ukuze abantwana ,behambe beyefunda .Njalo abasahambi imango emide .Umntwana usehamba esikolo esiseduze kwakhe ngoba zinengi izikolo.

Isikolo semfundo yaphansi, esilezindlu ezinengi ezokufundela abantwana esikubiza ngokuthi kusekilasini, njalo imnyango ipendiwe. Kukhona njalo lamafasiteli angenisa umoya, lamaluba ahlanyeliweyo acecisileyo isikolo.

Isikolo semfundo yaphansi ePrimary, esilomduli ogombolozele isikolo. Umduli upendiwe njalo uyabe ubhaliwe. Eceleni komduli kuyabe kukhona utshani eluhlaza.

Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo beke bephume phandle bezidlalele besaphumuza ingqondo lokhu kuyabenza nxa sebebuyela ekilasini sebesiyafunda becabange kuhle.

Umbalisi, ufundisa abantwana eskolo enamathisele amaphepha emdulwini alemifanekiso edwetshiweyo umntwana ufike ejabulile ekhaya etshela umzali wakhe ukuthi usekwazi ukuhlola isikhathi, umkhombalanga ngoba uyifundile esikolo.

Abantwana abasesikolo abagqoke amaunifomu omunye uthwele inditshi ekhanda egcwele ukudla kukhona inhlanganiso epha abantwana besikolo ukudla ngakho bayaphekelwa.

Kulilungelo labantwana besikolo ukuthi befunde , njalo lapho abafundela khona kumele kutholakale kulamabhentshi kumbe izitulo ezokuhlala lamatafula lapho ababhalela khona ,njalo umbalisi othanda abantwana bakhe lapha emdulini lapha uyafaka amagwaliba mduli ukuthi nxa engekho ekilasini abafundi bethole izinto zokubala

Esikolo zinengi izindlu lapho abafundi abafundela khona okubizwa ngokuthi kusekilasini. Kukhona njalo izambuzi eziyakhiweyo lapho abafindi abangena khona.

Zinengi izindlu zabafundi ezokufundela esikolo esikubiza ngokuthi kusekilasini kuyabe kukhona amafasiteli njalo ayabe engenisa umoya kuleminyango eyabe ipendiwe lemiduli.

Umbalisi Kanye labantwana bakhe besikolo bahlezi etshanini obuluhlaza ngemuva kukhona amatshe Kanye lesikhwama esimnyama. Abantwana bathwele ingwalo zabo bayabala kanye lombalisi.

Lilungelo lomntwana wonke ukuthi atholakale esesikolo efunda. Ngakho abazali akumelanga begcine abantwana emakhaya. Umntwana laloba engasoze ephumelele ezifundweni kodwa kuqakathelile ukuthi ehambe esikolo, eyethola lonalolu ulwazi oluncane.

Izikolo ezinengi zilomduli oyabe ugombolozele isikolo njalo imiduli le kwesinye isikhathi iyabe ipendiwe kwesinye isikhathi njalo lapha emdulwini kuyabe kubhaliwe ibizo lesikolo ukuze abadingayo bengathwali nzima.

Abazali basukume ngobunengi babo besiya esikolo. Umphathisikolo ucele abazali bonke ukuthi bebuye emhlanganweni bezoxoxisana ngendlela abantwana babo asebephula ngayo esikolo, abanye sebesenza okungekho emthethweni, bebuya lezidakamizwa esikolo.

Kulilungelo labantwana bonke ukuthi behambe esikolo beyefunda, laloba abanye bengeke bephumelele ezifundweni zabo, kodwa khonokho ukuthi umntwana uhambile esikolo, kuyanceda kakhulu ngoba kukhona olunye ulwazi asuka aluthole esikolo oluzamsiza empilweni.

Zinengi izikolo eseziyakhiwe esigabeni ezemfundo yaphansi eprimary ngakho kulilungelo lomtwana ukuthi ahambe esikolo ayefunda umzali kuqakathekile ukuthi ahambise umtwana nsuku zonke esikolo

Isikolo sesitshayisile , abantwana bagcwele emagcekeni esikolo. Abanye njalo bagaxe izikhwama zabo. Bonke bagqoke amayunifomu. Isikolo silezakhiwo ezinengi phakathi lapha abafundi abafundela khona.

Esikolo kukhona ingwalo ezibalwa ngabafundi. Ingwalo lezi zigcinwa esikolo. Abafundi abavunyelwa ukuthi behambe lazo emakhaya. Kulapho abafundi abathola khona ukwazi olutshiyeneyo kulezi zingwalo.

Esikolo kukhona izihlahla ezincane ezinhle lamavili njalo kukhona umfundi omileyo ogqoke iyunifomu. Kukhona njalo izindlu ezinengi lapho abafundi abafundela khona ezilamafasiteli.

Ukuhambisa abantwana esikolo kuyinto eqakathekileyo. Ababalisi bafundisa abantwana izinto ezinengi esikolo, okugoqela ukuhlonipha abazali lendlela abantwana okumele baziphathe ngayo njengoba besakhula.

izikolo ezinengi ziyakhelwe eceleni kogwaqo njalo kuyabe kulomduli oyabe ugombolozele isikolo kwesinye isikhathi emdulini kuyabe kubhaliwe njalo kubakhona lamabhakane eceleni kwesango ayabe ebhaliwe ibizo lesikolo

Abantwana besikolo seSekhendari kumbe abantwana beKolitshini basendlini lapho abafundela khona bamile. Kukhona njalo abanye abahleziyo, kukhona letafula elelephuthophu leminye imitshina abayisebenzisayo kule indlu.

Abantwana besikolo sesekhondari kumbe ekolitshini bahlezi ngamunye ngamunye namuhla babhala umhloliso. Umbalisi ufuna ukubona ukuthi abantwana nxa ebafundisa bayazwisisa na, so ubaphe umhloliso.

Ababalisi esikolo sebananzelela ukuthi abanye abafundi abaphiwanga emabhukwini ngakho sebefundisa abafundi lemisebenzi yezandla esikolo kukhona abanye abafundi abayabe bekwanisa ukuyenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Abantwana besikolo se"Secondary " kumbe abekolitshini bafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo njalo bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka bonke, kukhona njalo imitshina kanye lamathuluzi abakusebenzisayo.

Akusibo bonke abantwana esibathola esikolo abaphiweyo ezifundweni. Abanye njalo bayabe bephiwe emsebenzini yezandla, yikho ababalisi esikolo sebefundisa abantwana lemisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Kulezi insuku ababalisi sebabona kungcono ukuthi befundise abafundi lemisebenzi yezandla etshiyeneyo abafundi kuzabanceda lokhu kusasa nxa umuntu eyabe engaphumelelanga ezifundweni zakhe uyenza umsebenzi wezandla awufundelayo esikolo owezandla

Esikolo endlini lapho okufundela khona abantwana bekolitshini kukhona imitshina eminengi abantwana abayisebenzisayo kule indawo abantwana sebefundiswa imisebenzi yezandla eminengi etshiyeneyo.

Umntwana, nxa ebuya esikolo ezofunda, kumele ethole kulesitulo kumbe ibhentshi lapho ohlala khona, kanye letafula ozasebenzisela khona ukubhala umsebenzi wesikolo. Kumele njalo kube lomgwembe lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Abantwana besikolo esecondary kumbe abantwana bema kolitshini abafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye njalo ngabafundiswa ukubaza .Bayahle bezibazale amabhentshi kanye lezitulo zabo abakusebenzisa ekilasini nxa befunda .

Abantwana besikolo lapho abafundela khona ekilasini kumule kutholakale kulezitulo kumbe amabhentsi okokuhlala. Kanye lamatafula lapha ababhalela khona. Kumele kubelomgwembe lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Abantwana besikolo kwesinye isikhathi. Bayaphiwa ithuba ngababalisi ukuthi asukume ekhulume phambi kwabanye ofunda labo .Njalo bonke bayabe begqokile ama uniform . Ababalisi bayabe behlezi belalele okukhulunywa ngabantwana .

Abantwana besikolo abazijabuleleyo esikolo bagqoke amayunifomu bonke. Kukhona njalo lababalisi phakathi kwabantwana. Abantwana abanengi baohakamisele amaphetshana amhlophe phezulu

Abantwana be college abafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo bagqoke impahla ezifananayo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka bafundela ukuyakha kukhona njalo lamathulisi abawasebenzisayo

Yindlu lapho okufundela khona abantwana besikolo esikubiza ngokuthi kusekilasini ukhona umgwembe olombala omnyama lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi esebenzisa itshoko emhlophe njalo abafundi sebefundisa imisebenzi yezandla etshiyeneyo esikolo

ababalisi kulezi insuku sebefundisa abafundi lemisebenzi yezandla etshiyeneyo bayazikhethela abantwana abanye bafundela ukuthunga abanye njalo befundele ukupheka kumbe ukuyakha

Abantwana besikolo se sekhondari, kumbe abekolitshini, abasesikolo befundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo, njalo kukhona amathulusi abayabe bewasebenzisa abekwe phezulu kwetafula.

Abantwana besikolo ekolitshini abafundela ukuba ngomongikazi kumbe odokotela basesibhedlela bamile bayafundiswa bagqokile impahla ezimhlophe njalo bonke bavalile amakhala.

Esikolo kukhona umbalisi ofundisa isifundo se Fashion and Fabrics . Nxa abantwana sebesiya funda isifundo lesi , kukhona ikilasi abahamba kuyo eyabe ilemitshina eyokuthunga eyabantwana besikolo.

AbstreI technology isiphucukile abantwana abanengi abama kolitshini kumbe esecondary nxa befunda kulezi insuku sebesebenzisa ama computer, kumbe ama laptop loba omakhala ekhukhwini babo.

Esikolo esecondary, namuhla kulomncintiswano webhora .Bayadlala abafundi ,kulamaqembu amabili .Elinye iqembu ligqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, elinye ligqoke okumhlophe phezulu.

Siyakhwe kuhle isikolo esemfundo yaphezulu esecondary, izakhiwo zakhona azijayelekanga njalo kukhona umceciso kulesi isikolo, indawo elotshani obuluhlaza ehlanyele izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza.

Sokuyakhwe izikolo ezinengi esigabeni abantwana abanengi abasahambi imango emide besiya esikolo umntwana usekwazi ukuhamba esikolo esiduze layo kuqakathekile ukuthi abantwana befunde ukuze bebe lekusasa elihle.

Abantwana besikolo bahlezi ekilasini bagqoke amayunifomu kulamatafula lapha ababhalela khona. Umbalisi uyafundisa abantwana laba usebenzisa iprojekitha kuletafula njalo elelephuthophu yombalisi.

Zikhona imota ezithwala abantwana besikolo zibasa esikolo. Imota lezi abadala bayazibhadalela .Babona kungcono ukuthi abantwana bahambe ngezimota ngoba kuyabe kuphephile.

Abantwana besikolo abe secondary kukhona ingwalo abazisebenzisayo ezesifundo senombolo esisibiza ngezikhiwa sithi yisifundo se mathematics igwalo lezi ziyathengiswa esikolo nxa umfundi efuna ukuba lalo ugwalo lolu ayabe elusebenzisa ekhaya.

Esangweni lesikolo phezulu kulebhakane elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhaliweyo ibizo lesikolo ngamabala amhlophe. Kukhona njalo lezihlahla ezinkulu esikolo.

Abantwana besikolo asebesukile ezingeni laphansi primary sebesezingeni lasesekhondari bamile ngaphadle bagqoke amayunifomu bonke, amankazana agqoke ama socks amhlophe nke.

Ithekhinoloji isiphucukile. Kulezi insuku, abantwana besikolo nxa befunda, omunye lomunye uyabe eqondane lekhompuyutha yakhe oyabe eyisebenzisa ngesikhathi umbalisi echasisa.

Kulungile lomntwana wonke osakhulayo ukuthi ahambe esikolo ukuyafunda. Kukhona njalo ababalisi abaqhatshiweyo ukuthi befundise abantwana laba esikolo. Kuyabe kukhona ingwalo zabafundi lengwalo zokubhala lapho abafundi ababhalela khona, lamatafula kanye lamabhentshi okokuhlala.

Esikolo esekhondari unga ngena phakathi kuhle kakhulu kuyabukeka njalo kuhlanzekile, kulendawo lapho okulotshani obuluhlaza, kanye lamaluba acecisileyo lezihlahla ezihlanyeliweyo ezinhle.

Isikolo lesikolo sileyunifomu yaso esiyigqokayo esikhethwa ngabazali kanye lomphathisikolo ukwenzela ukuthi abantwana abangatholiyo labo bengakhanyi kwabanye abantwana nxa bonke begqoke izigqoko ezifanayo.

Abantwana besikolo esekhendari, bahlezi phezu kwamabhentshi. Bagqoke amayunifomu bonke. Amayembe amhlophe, amankazana agqoke iziketi, abafana bagqoke amabhulugwe okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phambi kwabo kuhlezi umphathisikolo kanye lababalisi.

Inhlanganiso epha isikolo ukudla kwabantwana abazali bayahamba besiyaphekela abantwana abantwana kuqathekule ukuthi besiyafunda besuthi ngoba umtwana olambileyo kwesinye isikhathi ucina elala ekilasini

isikolo lesikolo sile uniform yaso esiyigqokayo ukuze abantwana nxa behlangane abezikolo ezitshiyeneyo uyakhwanisa kukhipha umntwana ngokuthi uyabona i uniform ayabe eyigqokile ukuthi ufunda kulesi isikolo

Umbalisi engafundisa , kwelinye ilanga uyapha abafundi umhloliso efuna ukuhlola ukuthi lokhu akufundisayo abafundi bayakubamba. Ngakho ngalelo langa umfundi lomfundi uyabe ehlezi yedwa elephepha lakhe lokubhala ukuze bengakopelani.

umfundi esikolo semfundo yaphezulu e University uhlezi uthwele ibhuku uyabala njalo phambi kwakhe kuletafula enkulu lapho obeke khona i laptop yakhe abafundi abanengi emfundweni yaphezulu kumele babe lama laptop abawasebenzisayo

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kukhona indlu lapho abafundi abafundela khona, okulekhabothi elombala omhlophe phezulu kulombala omnyama, njalo kuyacazimula kugcwele izinto ezinengi ezisetshenziswa ngabantwana besikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi kukhona utshani ubuluhlaza obuncani Kanye lamaluba acecisileyo kukhona njalo itanka enkulu elombala omnyama eyabe igcwele amanzi lapho abafundi ababuya khona bethathe amanzi.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bahlezi lapho abafundela khona bayafundiswa. Kukhona ababalisi esibabiza ngesikhiwa lecturers ayiwo afundisa abantwana bemfundo yaphezulu

Isikolo semfundo yaphezulu iyunivesithi, silezindlu ezinengi njalo ziyakhwe kuhle lezo zindlu. Imiduli ipendiwe phezulu zilophahla olubomvu abafundi abahlala kizo

Isikolo semfundo yaphezulu, ekade sisakhiwa esigabeni. Sesize saphela. Kukhona inhlabathi njalo phansi eseleyo, ngesikhathi kuyakhiwa. Kukhona njalo lezihlahla, ezinkulu. Lapha esikolo.

Zikhona izindlu esikolo semfundo yaphezulu eUnirvesity lapho abafundi abasuka khatshana abahlala khona kuyabe kulemibheda abalala kuyo njalo imiduli iyabe ipendiwe lendawo lapho abafaka khona izigqoko zabo.

Izindlu ezitholakala emfundweni yaphezulu lapho abafundi abahlala khona kuyabe kulemibheda lapho abalala khona letafula kanye lezitulo lapho abahlala khona.

Izindlu sabafundi esikolo yemfundo yaphezulu eyunivesithi. Ezinamathiselwe amaphetshana emnyango ayabe ebhaliwe. Njalo iminyango yakhona ilombala onsundu phezulu kwakhona kuyabe kubhaliwe.

Izakhiwo zesikolo semfundo yaphezulu e university ziyakhwe kuhle kakhulu njalo imduli iyabe ipendiwe , kukhona njalo lamafasiteli angenisa umoya kuleyondawo , phansi kuhlanzekile ngaso sonke iskhathi

Abantwana esibathola emfundweni yaphezulu esikubiza sisithi kuse university bayabe sebezofundela imisebenzi eminengi etshiyeneyo. Umntwana efike efundele umsebenzi ozamthokozisa empilweni yakhe

Balutshwana abafundi abafika ezingeni laphezulu e University. Abanye baphelela ezingeni lesecondary . Njalo abayabe bephumelele beyenze kahle ezifundweni zabo yibo abahamba e University.

Esikolo semfundo yaphezulu, abafundi abavunyelwa ukupheka ezindlini zabo, ngakho kukhona indawo esikolo phakathi, lapho okuthengiswa khona ukudla okumnandi, njalo ukudla kwakhona kuyakhanga kuyenza umuntu ahle alambe.

Abanye abafundi abayabe besuka endaweni ezitshiyeneyo bebuya esikolo eyunivesiti bezofunda kukhona izindlu lapho abahlala khona. Kuyabe kulemibheda lapho abalala khona khanye lamakhabothi abafaka khona izicathulo zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu izakhiwo zakhona ziyakhwe ngobunono obuphezulu njalo kukhona indawo elotshani obuluhlaza lapho abafundi abazikwejisela khona nxa bengafundi

Isikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi sesize sathenga ibhasi yesikolo ethwala abantwana nxa besiya emncintiswaneni etshiyeneyo kumbe njalo iyathwala ababalisi nxa besiya emhlanganweni wesikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona. Abayabe besuka emakhaya amakhatshana, ngakho bayaphiwa izindlu lapha esikolo, kodwa izindlu lezi bayazibhadalela abahlalanga mahala.